Hayyona budu mitte daga mayimmase ku'litawo doogooti heeshshonsa Dana leellishshidhawo doogooti galtoomansa woleho leellishshawo doogooti hee'nayi doogooti insa insawano heedhawo doogooti galtawo doogoti.

Sicconna badooshshe. Sicconna badooshsheho yineemmo woyite malaateho woyi danaho. Hakkuno mittiricho calla riqiwanno woyi hakkoyericho xawisanno reqecci asse leellishannorichooti yaate.

Babbaxxino dani uduunni Babbaxxino dani uduunneeti yineemmohu babbaxxino horo aanno, babbaxxinorichira horonsi'neemmo hiikko udunneno, babbaxxino dani uduunneeti yineemmo yaate.

roso rosu egenno afinnanni doogo giddo mittoho lawishshaho rosu mine hare manni egenno afiranno roso babbaxitino doogonni afira dandiinanni nabbawatenni afi'nanni macciishshatenni afi'nanni la''atenni huwatatenni afi'nanni.

Rosu mannaho Tii'a fanannoreti ,rosoho yaa mannu egenno afiranoreti, roso babbaxewinni afi'nanni ,nabbawatenni ,rosu mininni, nabbawatenni babbaxitewo maxaaffa afi'nanni maxaaffa afi'nanni woleno kone lawinoreti

Minenna gallanni mone yinanni woyte kayinnimannu gale hose hareewowinni hige foliishshirannowati

Godo'lete yineemmohu lamenna hakkii aleenni ikkitino gaamo mereero assinanni heewwooti, milli millooti yaate, tinino gumuloho afanshsha afisiisa dandiitannote.

Muronna laalo yineemmori mannu ittate horonsiranoreti kurino gate laalittanoreti lawishshaho muuze, Ananaase, phaphaya, shunkurta ,shaanao laweyoreti

afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna yineemmohu daga massagganno woy daga baxxannonsa maciishshitannonsa mannaati yaate.

Daganna maate, maate lowotta ikkittano woyte kiiroteni daga ikkittano ,maate mitto mineti ,daga kayinni lowo maateti

Hara daa"atanna darama harate yineemmoti mittu bayichinni wolewa harate woyi millimillo assate daa"atoho yineemmohu toyaatate harate daramaho yineemmohu kayinni baxxxine heerate harate yaate

murote yineemmohu kaashshoho woy laalchoho, kunino daro afi'rino sina afi'rino haanja laalchooti.

Owaante, owaantete yinneemmohuno, mite xaqame uyittano horoti dagate uyittano horoti yaate, lawishshu gedera baankete mine la'nanni woyte woxe woyi womaashsha uyinanni hasi'ni woyte ka'ne adhinanni tene owaante baanke uyittano, owaantete yinneemmohu konneti.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mineti yineemmohu buna anganni bayichoti yaate woyi mineeti yaate ,sagalete mineti yineemmohu kayinni sagale hidhine inteemmo bayicho woyi mineti yaate.

Muuziqaho yaa mannu giddosita leellinosire xawinosire ku'lanno doogooti kurino sirba ikkara dandaanno faarso ikkara dandaanno, giddosita zeemunni xawisiranno doogooti.

Giwirinnaho yinneemmohu babbaxitino muro kayinse horonsi'nanni gara, wolu garinino mini saada ce'nanni konne lamenkaricho mitteeni amadinoha giwirinnaho yinneemmo.

Seensille yinnanniri mannu biifate horonsiranno uduunnichooti kurino goowaho wodhinanni culka angate wodhinanni woleno aanaho uddanote gede assine wodhinannire riqiwanno.

Adawu agarano yaa adawu agarame heerano gede wolu manni kadamanokki gede mannu budu garinni heerano gede assittano mannottati.

Afantino gashshanonna annuwwa yineemmori daga albaa higge massaggannoreeti. Kurino daga ayirrissannonsa macciishshitannonsareeti.